Mmɔfra nson bi a wɔtena dadeɛ bi so, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ soro ɛne fam, na mmienu ntaadesoro no ɛyɛ ahabanmono. Na bɔtɔ bi nso agu wɔn anim.

Papa bi koto abɛɛfo afidie bi ho, na ɛhyɛ ataade soro ne fam. Na mmofra bebree nso atwa ne ho ahyia a mmofra bebree atwa ne ho ahyia a ɔrehwɛ nea ɔreyɛ no.

Mmofra nan bi wɔ nsutene bi ho resa nsuo. Wɔn nyianaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Wonnyinaa nso kurakura bokiti a wɔde resa nsuo no. Na baako wɔ mu a n'ataade soro no yɛ akokɔ sradeɛ.

Maame bi te akonnwa so, na wabɔ duku wɔ ne ti, na ɔhyɛ atade soro a n'ahosuo yɛ blue, na ntoma nso bɔ ne mu. Maame yi nkyɛn no, bokiti ne kyɛnsee atwa ne ho ahyia, na kuruwa a n'ahosuo yɛ ahaban mono bi nso si n'akyi.

Nnipa beberee ahyia mu wɔ beaeɛ bi. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima na ebi nso yɛ mmofra. Na pan ne bokiti bebree esisi wɔn nkyɛn. Na abaayewa baako bi a ntoma blue san ne mu ekita bowl baako a ɔrehwie ade agu bokiti bi mu.

Nnipa mmienu bi reyɛ adwuma wɔ mfidie bi ho. Na nnipa yi yɛ mmarima, na wɔn nyinaa hyehyɛ ahobanmmɔ ataadeɛ ne ahobanmmɔ ɛkyɛ. Na ahobanmmɔ kyɛ no ahosu yɛ fitaa.

Mmaayewa nnwɔtwe bi gyina abɛɛfo anyinam ahoɔden afidie bi ho, na wɔn nyinaa apagyapagya wɔn nsa kɔ soro, na wɔn nyinaa atadesu no yɛ pink ne blue, na nwura bebree nso wɔ wɔn akyi.

Aberante bi abɔ ne mu ase a ɔreyɛ abɛɛfo anyinam ahoɔden afidie bi ho adwuma, na aberanteɛ yi hyɛ atade soro tuntum, na ɛdan bi nso sisi n'akyi.

Ahyɛn mmienu bi a baako ahosuo yɛ kɔkɔɔ na baako nso ahosuo yɛ fitaa anya akwanhyia, na ahyɛn yi asɛe yie pa ara. Nnipa bi nso gyina hyɛn yi akyi a wɔrehwɛ hyɛn no.

Adwumayɛfo bi ɛhyia mu wo baabi, ebi yɛ mmaa, ebi nso yɛ mmarima. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ahobanbɔ ntaadeɛ ɛne ahobanbɔ kyɛ. Na ahobanbɔ ntaadeɛ no bi ahosuo ɛyɛ ahaban mono ebi nso yɛ kɔkɔɔ na ɛkyɛ no bi nso ahosuo ɛyɛ fitaa, ebi nso ɛyɛ kɔkɔɔ.

Beaeɛ bi a nnipadɔm bi atwa ahyia, na hyɛn mmiɛnsa bi a n’ahosuo ɛyɛ tuntum nso asisi nnipa yi ɛntam. Na nkramofo asɔredan kɛseɛ bi nso asi wɔn akyi.

Abaayewa bi egyina ɛdan bi mu a ɔresre na adeɛ bi nso ekita abaayewa yi ɛnsɛm. Abaayewa yi ɛhyɛ ataade soro ɛne fɛm na ɛdɛm hɔ esu ɛyɛ fitaa. Na nneɛma pii ɛnso sisi ɛdan no mu.

Nnipa bebree bi a wɔn ani kyerɛ baabi, ɛbi yɛ mma, ɛbi yɛ mmarima, na mmɔfra nso ka ho, na wɔn nyinaa kurakura bag wɔ wɔn nsam, na bag no nso bi bobɔ wɔn akyi, na nwira nso atwa wɔn ho ahia.

Gyata bebree bi akyere nwura mu nantwi baako a wɔde wɔn se asisi ne so, na nwura mu nantwi no ɛyɛ tuntum. Na wɔn akyi no. nwura mu nantwi no bebree agugu hɔ a baako adi gyata baako bi akyi.

Nnipa pii atwa ahyia beae bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Na wɔn mu pii hyɛ ntaadeɛ soro tuntum ne ɛkyɛ kɔkɔɔ. Na abranteɛ baako bi egyina hɔ a wɔama ne nsa so.

Mmtanteɛ bi wɔ ɛdan bi mu. Mmranteɛ no bi hyehyɛ aposifo ntaadeɛ soro ne fam tuntum. Ɛne mpaboa nso tuntim. Na wɔn ani kyerɛ baabi. Mmranteɛ mmienu bi nso gyina wɔn nkyɛn. Na baako de praeɛ repra fam. Baako nso agyina hɔ a ɔhyɛ ataade soro ne fam orange.

Adwumayɛfo bi ɛwɔ beaeɛ bi a ɔde nfidie bi ɛɛyɛ adwuma. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ahobanbɔ ntaadeɛ ɛne ahobanbɔ kyɛ. Na ahobanbɔ ntaadeɛ no bi ahosuo ɛyɛ blue na ɛkyɛ no nso bi ahosuo ɛyɛ fitaa, blue, kɔkɔɔ ɛne ash.

Mmeranteɛ ne mmayewa binom wɔ ɛdan bi mu, na wckurakura adeɛ bi wɔ wɔn nsam. Abearnteɛ baako te wheelchair mu a ɔhyɛ atadeɛ fam brown, na wɔn mu dodoɔ no ara nso yɛ Aborɔfo.

Papa bi ɛne mmɔfra mmiɛnsa bi ɛwɔ adesua dan bi mu. Na wɔn nyinaa ɛyɛ Aborɔfo na mmɔfra no mu mmienu ɛyɛ mmaa na baako ɛyɛ ɔbarimba. Na pono ɛbi nso asi wɔn anim a kuruwa ɛne nneɛma bi asisi so.

Ɛhyɛn bi si nwura bi mu a Aborɔfo bebree tete mu, na asono akɛses mmienu bi nso wɔ wɔn nkyɛn, na nnua bebree sisi wɔn akyi, na Aborɔfo no rehwɛ Asono akɛseɛ mmienu no.

Mmaayewa mmiɛnsa ɛne abranteɛ bi ɛwɔ ɛpo bi ano na mmayewa no mu mmienu ɛte pɔnkɔ so na baako nso egyina pɔnkɔ no akyi a w'atene ne nsa. Na abranteɛ no ekura pɔnkɔ no mu ɛwɔ n'anim a ɔhyɛ ataade fitaa.

Abrantew bi ɛte gallon bi so na ɔkuta abɛɛfo ɛfidie bi ɛwɔ ne nsam. Na abɛɛfo anyinam ahoɔden afidie bi esi ne nkyɛn. Abranteɛ yi hyɛ ataade soro ne fam, na ataade fam no yɛ tuntum. Na ɔhyɛ mpaboa nso a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ.

Mmɔfra bi a wɔwɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ soro ne fam, na baako nso duku bɔ ne ti. Na abɔfra baako nso kita kyɛnsee wɔ ne nsam, na mmɔfra yi reseresere.

Wɔahyehyɛ mpaboa bebree wɔ beaeɛ bi, na mpaboa no bi ahosuo ne brown, kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ, ahaban mono, blue, na fitaa nso wom. Na kyiniiɛ a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ bi nso si mpaboa yi akyi.

Mmɔfra bi atwa ahyia wɔ beebi a wɔredi asa. Na wɔhyehyɛ kente ɛwɔ wɔn asene, na wɔde adeɛ bi nso abobɔ wɔn nan ho. Na wɔn nyinaa ɛnhyɛ mpaboa.

Nipa nnum bi ɛhyia wɔ ɛdan bi mu, na emu ɛnan ɛyɛ mmarima na baako nso ɛyɛ ɔbaa. Na ɔbaa no tiriwii ɛyɛ fitaa. Na ɛpono nso esisi ɛdan no mu a nnwoma egu so na abranteɛ baako egyina adaka bi mu a woama nensa baako so na ɔde ne nsa baako nso ato nnwoma bi so.

Abranteɛ ne abofra te didipono bi akyi. Na abranteɛ no hyɛ ahwehwɛniwa. Na abofra no ɛde aduane no bi rehyɛ abranteɛ no ano. Nkyɛnsee fitaa ne atere egugu pono no so.

Mmɔfra bi atwa bronin baa bi ho ahyia ɛwɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ɛne fam. Na bronin baa no ɛhyɛ ahwehwɛniwa tuntum ɛwɔ ne ti. Na mmɔfra ne bi ntaadeɛ asuo ɛyɛ kɔkɔɔ, fitaa ɛne pink.

Adwumayɛfoɔ bi ahyia wɔ dan bi mu, na wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ. Ebi yɛ aborɔfo, ɛnna ebi nso yɛ ebibifo, na wɔn nyinaa hyehyɛ atade soro ne fam, na kyiniiɛ bi nso sisi wɔn nkyɛn a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmaayewa bi a wɔn nyinaa ani kyerɛ faako, na wɔn nyinaa soasoa nneɛma ɛwɔ wɔn ti so. Na wɔn nyinaa de ntoma bɔ wɔn mu. Ntoma no bi yɛ kente na wɔde anhwene nso atoto wn kɔn. Na wɔn nyinaa nso ɛhyehyɛ mfaboa.

Nnipa bi ahyiam wɔ ɛdan bi mu. Wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima, na abofra baako bi ka ho a ɔhyɛ atade soro fitaa, na abofra yi renante akɔ mmarima yi nkyɛn. Na ɔbea baako bi nso gyina abofra no akyi a chyɛ atade soro kɔkɔɔ, ne fam tuntum.

Nipadɔm bi ɛwɔ nsuo kɛseɛ bi mu na wɔn mu dodoɔ naa nhyɛ ntaade soro. ebinom yɛ mmaa na ebinom nso yɛ mmarima. Ebi yɛ abrɔfo ɛna ebinom nso yɛ abibifoɔ.

Mamefoɔ mmeɛnsa bi a wɔn ani kyerɛ faako, na wɔn nyinaa nso, ɛba hyehyɛ wɔn akyi, na wɔde ntoma nso asensɛn wɔn mu, na wɔn mu bi so bɔtɔ, ɛbi nso so bucket wɔ wɔn ti so, na wɔn atadesu no bi yɛ akokɔsradeɛ ne kɔkɔɔ.

Adwumayɛfoɔ bi ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔn mu binom guna amena bi mu, na wɔhyehyɛ ahobammɔ kyɛ, na ahobammɔ kyɛ no bi yɔ fitaa, ɛbi nso yɛ blue, na reflectors nso hyehyɛ wɔn ho.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu a, yahyehyɛ nkonwa wɔ mu. Na nkonwa yi bi ahosuo ɛyɛ fitaa, na ɛdan no mu nso akadeɛ ɛyɛ fitaa. Na ade bi ɛsensensen dan no mu.

Adwadibea a nipa ɛɛdi akɔniaba. Na kyiniiɛ tuntum bi nso esisi hɔ a mmaa bi ɛte ase na yɛahyehyɛ brɔdeɛ kɔkɔɔ ɛgu ɛpono bi so. Na mɛko bebree nso wɔ ho a yɛahyehyɛ ɛgu ɛpono bi so.

Nnipadɔmm bi wɔ lɔɔre kwan bi so a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Wɔn mu dodoɔ no ara no yɛ Mmorɔfo. Na wɔkurakura nkrataa bi wɔn nsam a wɔapegya akɔ soro.

Asukuufo mmofra a wɔahyia ahɔho wɔ dan bi mu. Ebi tete ɔpono bi anim. Ababaa kɔkɔɔ no kura abofra baako mu. Abofra no kura envlope. Mmofra no aka no nyinaa rehwɛ ababaa kkɔɔ no. Mmofra no bi de ade akatakata wɔn ti.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a wɔahyehyɛ nneɛma fɛfɛɛfɛ bi wom, na nneɛma no bi ne akonnwa fitaa bi a sumiiɛ da mu, na TV tuntum bi nso bɔ ban no ho wɔ dan no mu. Nkaneɛ afɛɛfɛɛ bi nso sɛnsɛn dan no mu, na agyinamoa tuntum bi nso fa fam.

Nipa bebree ɛhyia wɔ beaeɛ bi. Na wɔn mu dodoɔ naa ɛyɛ mmaa. Na ɔbia baako a wabɔ duku a wɔahyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ ekita bowl blue ɛwɔ nensɛm a nsuomu nam bebree ɛwɔ bowl nim.

Ɛpono tutum bi si beaeɛ bi. Plɛte fitaa esisi pono yi so. Glass kuruwa nso da pono no so. Nwoma da so. Nwhiren bi nso si pono no so. Oburoni a okura kɔfe wɔ ne nsam nso te ɛpono ho.

Mmaayewa bi ahyiam wɔ beaeɛ bi a wɔredi asa. Na mmayewa y I nyinaa furafura kente. Na wɔde ahweneɛ agu wɔn kɔn ho ne wɔn nsa ho. Na ahweneɛ bi nso gu wɔn nan ho. Nnipadɔnm atwa wɔn ho ahyia erhwɛ wɔn.

Aberanteɛ tenten gramoo bi gyina hɔ a ɔkura bag kɔkɔɔ bi wɔ ne nsam, na ɔhyɛ ntoma ataseɛ wɔ soro ne fam. Ɔhyɛ kyɛ, na ɔsane nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a emu akadeɛ no ɛyɛ tuntum ɛne fitaa na nkanea mmienu fɛfɛɛfɛ bi nso ɛsensen soro, na cupboard bi nso ɛwɔ dan no mu.

Nipadɔm bi ɛne ɛhyɛn bebree ɛwɔ beaeɛ bi. Na ɛhyɛn no mu bebree naa ahosuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ. na adan akɛseɛ akɛseɛ bebree nso sisi ɛkwan no nkyɛnkyɛn.

Asasepɛsɛɛ bi da hɔ a ɛhyɛn fitaa bi si so, na nnipa bi tete ɛhyɛn fitaa no mu, na nnia nso sisi asase no so. Na ɔsono akɛseɛ bebree nso wɔ asase no so.

Adwadifoɔ bebere ahyia wɔ beaeɛ bi na wɔn nyinaa yɛ mmaa na wɔn nyinaa atenatena ase a nneɛma sisi wɔn nan so. Na ɛhyɛn bi nso si wɔn akyi. Mmaa no bi ataadeɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmayewa nsia bi a wɔn ani kyerɛ faako, na wɔn mu nnum soasoa kyɛnsee wɔ wɔn ti so. Mmayewa yi abɔ duku wɔ wɔn ti so. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam.

Nnipadɔm bi wɔ kwan bi nkyɛn, na maame bi a ɔhyɛ apolisifoɔ atadeɛ nso gyina kwan no nkyɛn, na wɔahyɛ nose mask, na ɛhyɛn bi nso sisi wɔn akyi. Na maame bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ atadeɛ soro ne fam kɔkɔɔ, na ɔbɔ duku nso kɔkɔɔ.

Nnipadɔm bebree atwa ahyia wɔ baabi a wɔrebɛto aba. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na Oburoni barima bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ ahwehɛniwa. Na baage bi nso ɛsɛn ne ho.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu a ɛmu a akadeɛ no ɛyɛ fitaa, na nkonnwa fɛfɛɛfɛ bi nso ɛsisi mu. Ɔpono bi nso ɛsi dan ne mfimfini a nwoma ɛne nhyiren, ɛgugu so. Na akonnwa ne mu nso, suneɛ ɛgugu mu.

Nipadɔm bi ɛtwa ɛhyia wɔ baabi a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ na wɔn mu dodoɔ naa ɛyɛ abrɔfo na ɔkurekura nkrataa ɛwɔ wɔn nsɛm a yatwerɛtwerɛ nneɛma ɛgugu so na wɔn apegyapegya saa nkrataa yi akɔ soro.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ bi. Na ahyɛn hyɛn bebree nso sisi hɔ. Nnipa no mu bi redi akɔnneaba, na adan nso sisi wɔn akyi, na dan no bi ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Ɛkwan nkyɛn baabi a ɛhyɛn bebree anya akwanhyia. Na ɛhyɛn no asɛesɛe yie pa ara, na ɛhyɛn no bi ahosuo yɛ fitaa, na nnipa bi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ ɛhyɛn yi a asɛesɛe yi.

Adwadibea bi a nnoɔma bebree ɛwɔ na abaayewa bi akoto a ntama bɔ ne mu. Ɔhyɛ ataade soro tuntum. Na abaayewa yi kura paya wɔ ne nsam . Na ne nkyɛn no, nnɔbae bebree wɔ hɔ. Nnɔbea no bi ne akutuo, paya na tomantos nso esi ne nkyɛn.

Hyɛn kɛseɛ bi si kwan bi nkyɛn a anim amoamoa, na nneɛma nso gugu hyɛn yi so. Na nkurɔfoɔ bi gyina hɔ a wɔrehwwɛ hyɛn no, na ɛhyɛn binom nso nam kwan no so.

Akwanhyia asi ɛwɔ ɛkwan bi nkyɛn. Na lɔɔre kɛse bi esi hɔ a anim nyinaa amoamoa. Na adeɛ nso egugu lɔɔre no ɛso. Na nipa binom nso egyina lɔɔre no anim a wɔrehwɛ. Na ɛhyɛn bi nomnso ɛsen ɛwɔ lɔɔre kwan no so.

Papafo mmiɛnsa hyɛ kyɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn ti so. Na nnua bi nso sisi wɔn akyi, na ɛhyɛn bi nso a ɛnya akwanhyia a nnipa gyinagyina ɛhyɛn yi so. Na Ɛhyɛn yi amoamoa yie pa ara.

Maamefo ne mmayewa bi gyina beaeɛ bi, na mmaa no bi aturu ba wɔ wɔn akyi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam, na bi so nneɛma wɔ wɔn ti so. Binom nso hyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti so.

Mmaayewaa ɛnan bi egyina dan bi mu na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ. na wɔn ntaadeɛ no bi ahosuo ɛyɛ fitaa ɛne ahaban mono. na wɔn nyinaa nso ekitakita nwoma wɔ wɔn nsam.

Abɔfra bia ɛte beaeɛ bi oura hammer ɛwɔ ne nsam, na ɔde repae mboba. Abɔfra yi ɛhyɛ ataade soro ɛne fam, na ne nkyɛn nso no, obi ɛkura ɔbo kɛseɛ bi.

Adwadibea yɛahyehyɛ toma fɛfɛɛfɛ bebree bi wɔ nkyɛnkyɛn. Na nnipa nso redi akɔneaba wɔ dwam hɔ. Na maame bi nso ɛwɔ hɔ ɔso adeɛ bi wɔ ne ti so.

Buroni baa ne Buroni barima bi gyina beaeɛ bi. Na ɛhyɛn bi nso esi wɔn akyi. Na Buroni baa no kura abofra bi wɔ ne nan so. Na ɔkraman bi nso tena wɔn nkyɛn. Na wɔn akyi no, ɛdan kakraka fɛfɛɛfɛ bi si hɔ.

Dan fɛfɛɛfɛ bi a wɔahyehyɛ nkonnwa wɔ mu. Pono nso sisi nkonnwa no anim, na nkonnwa no ahosuo yɛ tuntum. Na sumiiɛ nso gugu nkonnwa no mu. TV bi nso bɔ ban no ho.

Papafoɔ bi ahyiam ɛwɔ beaeɛ bi, wɔn nyinaa ɛhyɛ ntoma ntaadeɛ ɛwɔ soro. Na baako a ɔhyɛ kyɛ tuntum ɛne ahwehwɛniwa tuntum ama ne nan so a ɔrebɛbɔ bɔɔlo bi ɛwɔ n’anim.

Maame bi ne mmɔfra bi gyina beaeɛ bi na wɔn nyinaa hyehyɛ ntoma ntadeɛ wɔ soro ne fam. Maame no kura abɔfra baakomu a abɔfra no de ice cream rehyɛ n'anum. Na wɔn akyi no nso, aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ ne atadeɛ nso kɔkɔɔ.

Mmɔfra bebree bi atwa Aborɔfo bi ho ahyia, na Obronin baako nso asɔ abɔfra baako bi nsa. Baage bɔ Bronin baako akyi. Mmɔfra no nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Wɔn atadeɛ no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmayewa mmienu bi redi asa, na mmayewa yi fira kente ntoma wɔ wɔn mu, na wɔde ahwenneɛ agugu wɔn kɔn ho, na ahwenneɛ no bi nso gugu wɔn nsa ho ne wɔn nan ho, na nnipadɔm bi atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Edwadibea a nipa bebree ɛredi akɔneaba na maame bi ɛte hɔ a kyiniiɛ esi ne tiri so na ne nim no, ɛnobaeɛ bebree esisi hɔ. Nnɔbaeɛ no bi ne tomantos, carrot, cabbage ɛne nea ɛkeka hɔ. Na maame yi ɛbɔ duku.

Nnipa bi ahyiam wɔ adidipono bi ho. Wɔn nyinaa yɛ Aborɔfo na ebi yɛ mmaa, ebi nso yɛ mmarima. Mmofra nso ka ho. Pleet fitaa ne kuruwa fitaa sisi pono no so.

Dan fɛfɛɛfɛ bi a yɛahyehyɛ nkonnwa ɛne ɔpono ɛwɔ mu. Na nkonnwa ne mu no, suneɛ ɛdeda mu. Na mfonini bi nso ɛsensɛn ban ne ho. Na kuruwa bi nso ɛda table no so.

Beaeɛ bi a nipadɔm bebree ne ɛhyɛn bebree wɔ. Na ɛhyɛn no mu dodoɔ no ara ahosuo yɛ fitaa. Nasa akɛseɛ akɛseɛ bio nso sisi hɔ.

ℇdan fɛɛfɛɛfɛ bi mu a yɛahyehyɛ nkonnwa ɛne ɛpono wɔ mu. Na nkonnwa no ahosuo yɛ fitaa. Na yɛahyehyɛ nkanea fɛɛfɛɛfɛ bi nso wɔ ɛdan no soro.

Mmayewa bebree bi ɛtwa hyia beaeɛ bi na wɔn nyinaa hyehyɛ ntoma ntaadeɛ. Na ɔde awheniɛ ɛgugu wɔn kɔn mu na awheniɛ no bi nso ɛda wɔn tiri so na wɔde bi nso ahyɛ wɔn nsa ho. Mmaayewaa yi ɛnim ayɛ seresere.

Adwumayɛfo bi ahyiam ɛwɔ beaeɛ bi, na wɔn mu dodoɔ no ara ɛhyehyɛ ahobammɔ ntaadeɛ. Na ɛbinom ɛkoto ɛhyɛn bi ho wɔrehwɛ ɛhyɛn no ase. Abaayewa bi nso ɛgyina hɔ a ɔrehwɛ mmeranteɛ no.

Apolisifoɔ bi ne enipa bi egyina beaeɛ bi na apolisifoɔ yi hyehyɛ apolisi ataade a n'ahosuo ɛyɛ tuntum na ɔhyehyɛ ahobanbɔ kyɛ nso wɔ wɔn ti. Na papa bi gyina hɔ a wahyɛ nose mask ɛwɔ n'anim na nnua ɛne nwura esisi wɔn ɛkyi hɔ nowhaa.

Beaeɛ petee bi ɛwɔ hɔ a ɛdan sisi so, nnua nso ɛsisi beaeɛ hɔ. Na ɛhyɛn nso ɛsisi beaeɛ hɔnom. Na ɛdan no bi ahosuo ɛyɛ fitaa.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a nkonnwa ne ɛpono esisi mu. Na ɛpono no so no, nhwiren bi esisi so. Na nkonnwa no nso ahosuo yɛ ash. Na mfoni bi nso ɛtare ban no ho.

Nsuomhyɛn bi si nsuo bi so, na nnipa ayɛ nsuomhyɛn yi mu ma, na wɔn nyinaa nso yɛ Aborɔfo. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima, na mmɔfra nso ka ho. Nsuomhyɛn no ahosuo yɛ blue.

Abɔfra abaamua bi ɛte akonnwa mu ɛwɔ pono fitaa bi ho, na abɔfra yi ɛreyɛ abɛɛfo mfidie bi ho adwuna. Na abɔfra yi hyɛ ataade tuntum, na akonnwa no a ɔte mu no nso n’ahosuo ɛyɛ fitaa.

Abayewa tuntum bi ne mmɔfra tuntum bi wɔ beaeɛ bi, na abɔfra baako te pan bi mu a wabae ne nsam, na abayewa yi resi nneɛma wɔ pan bi mu, na abayewa no de ntoma blue bi atwa ne mu, na dan ne nwura wɔ wɔn akyi.

Abaayewa bi ne mmofra mmienu bi te cycle so. Na abaayewa so kɛntɛn wɔ ti so. Na Mmofra no nyinaa hyɛ ntaaade soro ne fam. Na nnua ne nwurw atwa wɔn ho ahyia.

Buroni barima bi tena abɛɛfo afidie bi ho na ɔkura kuruwa bi wɔ ne nsam a ɔde rehyɛ abɛɛfo fidie no nsa. Abɛɛfo afidie no ahosuo yɛ fitaa.

Mmɔfra bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa ani agye, na wɔn nyinaa nso nhyɛ atade wɔ soro, na wɔde adeɛ bi nso asensɛn wɔn kɔn mu. Abɔfra baako kura abɛɛfo afidie bi a ɔrehwɛ so.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a wɔahyehyɛ nkonnwa no ɛpono wɔ hɔ, naaa ɛdan no mu akadeɛ yɛ fitaa, na ɛpono no nso no, wɔahyehyɛ glass kuruwa ne bottles wɔ so, na kanea kɛseɛ bi nso sɛn soro hɔ.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a wɔhyehyɛ nkonnwa fɛfɛɛfɛ ne ɛpono bo wɔ. Mfonin bi nso bobɔ dan no ho, na sumiiɛ fɛfɛɛfɛ bi nso gugu nkonnwa no mu. Ɛdan no mu akadeɛ yɛ ash.

Nnipa bi ahyiam wɔ baabi. Na ɛhyɛn bi si dadeɛ bi so a abranteɛ bi reyɛ ho adwuma. Na abranteɛ yi hyɛ ahobanmmɔ ataadeɛ. Ɛne ahobanmmɔ kyɛ. Na nnipa a wɔahyiam wɔ hɔ no hyehyɛ nose marsk wɔ wɔn hwene so.

Nnipa binom ahyia wɔ beaeɛ bi. Ɛbi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Na mmaa no furafura ntoma tuntum na wɔsan so bobɔ nduku tuntum wɔ wɔn tiri so.

Mmɔfra mmiɛnsa bi gyina beaeɛ bi. Na baako te wheelchair mu a ɔhyɛ ataade soro a n’ahosuo ɛyɛ blue na ɔyɛ obronin. Baako nso di n’akyi a ɔhyɛ ataade soro fitaa.

Adwadibea yɛahyehyɛ nnɔbae bebree wɔ hɔ. Na nnipa nso wɔ hɔ a wɔredi akɔneaba. Na Ghana frankaa nso twere pono bi ho wɔ dwadibea hɔ.

Nkorɔfoɔ bi ɛtwa hyia ɛfidie bi ho. Ebi yɛ mmaa ɛna ebi nso yɛ mmarima. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ɛne fam. Na wɔn ntaade su no bi yɛ fitaa. Ebi nso yɛ tuntum.

Abaayewa fɛfɛɛfɛ bi te cycle so gyina hɔ. Na ɔhyɛ ataade soro ne fam. Na n'ataade soro no ahosuo yɛ tuntum. Na ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum bi nso wɔ ne ti so. Na n'akyi no, nnipa nso redi akɔneaba. Na dua bi nso esi n'akyi.

Akyerɛkyerɛfo ne mmofra bi wɔ adesuadan bi mu. Akyerɛkyerɛfo no, mmienu mmea, na baako yɛ ɔbarima. Na mmofra no bi yɛ Abrɔfo. Na nkonnwa ne ɛpono nso sisi adesuadan yi mu.

Nnipa bebree atwa ahyia asase kesee bi so. Wɔn nyinaa di line mu. Na wɔhyehyɛ ntaade soro ne fam. Na wɔn mu bebree nso hyehyɛ nose mask wɔ wɔn hwene. Ebi nso hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Nnipa bi ahyiam wɔ dan bi mu, na abaayewa bi te hɔ a nneɛma bi atwa ne ho ahyia. Na abaayewa yi ɛhyɛ ataade fitaa ne mpaboa nso fitaa na ɔde ade fitaa bi nso akyekyere ne ti.

Mmɔfra bi a wɔwɔ beaeu bi a wɔredi agorɔ. Mmɔfra yi yɛ asukuudoɔ na wɔhyehyɛ sukuu ntaadeɛ. Na hyɛn mmienu bi nso sisi wɔn akyi. Na wɔn akyi no ho ara no nso, sukuu dan bi si wɔ.

Mmeranteɛ mmiɛnsa bi wɔ beaeɛ bi a wɔtontɔn nnuro. Na aberanteɛ baako bi hyɛ ataadeɛ soro fitaa ne ase tuntum. Na ɔhyɛ mpaboa so tuntum. Kɔmpiita nso si aberateɛ baako bi anim.

Nkurɔfo bi ahya wɔ dan bi mu, na abayewa baako bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa gyina pono bi akyi a kasafidie bi si n'anim. Ɔhyɛ atadeɛ fitaa wɔ mu, na ɔde coat tuntum nso agu so. Nkurɔfoɔ bi nso te hɔ a wɔrehwɛ abayewa ɔrekasa yi.

Nnipa ɛnan bi ɛtete beaeɛ bi. Wɔn nyinaa ɛyɛ abrɔfo. Mmiɛnsa ɛyɛ mmaa ɛna baako ɛyɛ ɔbarima. Na wɔn nyinaa ɛyɛ nnuaba bi ho adwuma.

Amanfoɔ ahyiam wɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam tuntum, na wɔkitakita umbrella tuntum wɔ wɔn ti so, na funu adaka bi nso si wɔn anim, na nhwiren bi nso si funu adaka yi so.

Nnipa bi ɛwɔ dan bi mu a wɔrehwɛ sinii. Nnipa no bi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Na wɔtete nkonnwa mu. Na TV bobɔ ban ne ho.

Aberanteɛ bi ne abayewa bi redi asa, na aberanteɛ no te fam, na abayewa no gyina n'anim a ɔde ne nsa agu ne ti so. Aberanteɛ no nhyɛ atade soro, na nnipa bi nso wɔ wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn.

Nnipa bi ɛhyia wɔ beaeɛ bi a ɔrehwɛ sini. Na ɔtenatena nkonnwa mu a nkonwa n'ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ. Na wɔn mu dodoɔ naa nso yɛ abrɔfo.

Kuro bi a adan bebree sisi, na ɛhyɛn nso wɔ kuro no mu, na adan no bi ahosuo yɛ ahabammono, akokɔsradeɛ, fitaa ne kɔkɔɔ, na nnuannua nso sisi sisi kuro no mu.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree a wɔahyia wɔ dan bi bu, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ soro ne fam. Na wɔn ntadeɛ no ahosuo no bi ne tuntum, ahabammono, akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ, ne fitaa.

Nnipa bi ahyiam wɔ beaeɛ bi, na abayewa baako bi te akonnwa tuntum bi mu awahyɛ atade soro fitaa, na n'anim no, table tenten bi si hɔ a nnuro sisi so, na mmamefoɔ bi nso te table no akyi.

Amanyɔfoɔ bebree ahyia wɔ dan bi mu. Na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntaade tuntun ne fitaa. Na ebinom nso hyehyɛ nose mask wɔ wɔn anim. Na pono nso si hɔ a nkrataa gugu so.

Abaayewa bi ne aberanteɛ bi wɔ ɛdan bi mu. Na wɔn nyinaa rehwɛ nkrataa bi mu. Na wɔhyehyɛ ntaade soro ne fam. Na wɔn akyi no, papa bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ atadeɛ tuntum.

Mmayewa nnan bi gyina beaeɛ bi, na wɔn mu mmeɛnsa so adeɛ wɔ wɔn ti so, na baako de abɔfra abɔ n'akyi. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntade, na wɔde ntoma nso abɔ wɔn mu.

Maame bi koto hɔ a wabɔ duku wɔ ne ti so. Na maame yi hyɛ ntoma ataadeɛ. Na ɔkoto nneɛma bi ho wɔ fam. Na n'akyi no wɔahyehyɛ nneɛma ɛho ahosuo gu ahodoɔ.

Mmarahyɛbadwafoɔ a amannyɔfoɔ ahyia mu, na amannyɔfoɔ yi bi hyehyɛ ntade fitaa, na ebi nso hyehyɛ kyɛ, na ebi nso hyɛ nose mask wɔ wɔn anim, na asogyafoɔ bi nso gyina wɔn ntam a wɔhyehyɛ sogyafoɔ ntadeɛ, na pono ne nkonnwa nso sisi beaeɛ hɔ.

Nnipa bebree ahyia wɔ beaeɛ bi. Ebi yɛ mmaa, ebi nso yɛ mmarima. Na wɔn mu baako kita nhoma wɔ ne nsam a ɔrehwɛ mu. Na maame bi nso kita nhwiren wɔ ne nsam.

Mmeranteɛ bi a wɔreyɛ dan bi ho adwuma, na binom kura wɔn nsam dadeɛ ne nnua, na binom hyɛ ahobammɔ kyɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn ti so, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam, na nnua ppi agu fam hɔ a atwa wɔn ho ahyia.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu a ɛmu akadeɛ no yɛ fitaa. Na ahwehwɛ bi nso twere ban ne ho. Na mpa fɛfɛɛfɛ bi nso da dan yi mu a suneɛ gu so. Mfonin bi nso bobɔ ban ne ho.

Nnipa bebree wɔ mmarahyɛbadwafie. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima, na nkonnwa bebree nso sisi hɔ. Na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntadeɛ a n'ahosuo yɛ fitaa. Ɛbi nso hyehyɛ kyɛ ne nose mask.

Mmaa mmeɛnsa bi ahyia wɔ beaeɛ bi, na baako hyɛ atade fitaa a ɔte akonnwa mu, na ɔde ne nsa remiamia tablet bi so, na ne nsa baako nso, ɔde akura nkrataa bi.

Mmarima bi abu a wɔn mu ase a afunu adaka bi si wɔn so. Mmarima yi hyehyɛ ntaade fitaa wɔ wɔn ataade a wɔhyɛ ne so, na wɔhyɛ trousers nso fitaa. Na wɔhyehyɛ mpaboa nso. Na nkurɔfo gyina wɔn akyi awɔrehwɛ wɔn.

Abaayewa bi a ɔhyɛ ataade doro ne fam, na kasatorofoɔ ɛhyɛ n’asom. Na ɔrehohoro nkyɛnse ketewa bi mu wɔ paepo ano. Na dan ne mu no a ɔwɔ no, ɛmu akadeɛ yɛ fitaa.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a ɛmu akadeɛ no yɛ fitaa, na akonnwa fɛfɛɛfɛ fitaa bi nso si hɔ a sumiiɛ mmienu da mu, na mfonin fɛfɛɛfɛ bi nso bobɔ ban no ho, na wɔde kanea nso sɛn dan no mu.

Aborɔfo bi nso atwa ahyia adidipono bi ho. Na wɔhyehyɛ ntaade soro fitaa. Na nnuane ahorow nso sisi pono no so. Papa baako kita nkrataa a ɔbea baako gyina ne nkyɛ na ɔrehwɛ nkrataa no mu.

Basabasayɛ bi asi wɔ ɛdan bi mu a mmarima pii wɔ, na wɔn mu bebree no ara hyɛ coat a ɛyɛ tunyum, na baako apagya akonnwa so akɔ soro, na aberanteɛ bi nso gyina akyire hɔ a ɔkita abɛɛfo mfonintwa afidie.

Nkurɔfoɔ bi wɔ beaeɛ bi. Na nkurɔfoɔ ne mmienu ɛretu amona. Na wɔhyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ ahabanmono, na bi nso hyɛ ataadeɛ a n’hosuo yɛ fitaa. Na hyɛn fitaa mmienu bi nso wɔ beaeɛ hɔ.

Nkurɔfoɔ bi wɔ beaeɛ bi. Ɛbi mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Mmofra nso ka ho, na ɛbinom firafira ntoma ntadeɛ, na mmɔfra no bi nso nhyɛ atadeɛ wɔ soro, na maame bi te fam a wafa abɔfra bo wɔ ne nan so, na ɛdan bi nso si wɔn akyi.

Mmarahyɛbadwafie a nnipa bebree atwa ahyia, na Ghana frankaa nso sensɛnsensɛn hɔ, na nnipa no mu dodoɔ no ara hyɛ ntadeɛ tuntum, na abɛɛfo mfonin afidie nso sisi hɔ.

Abaayewa bi egyina nipakuo bi ɛnim ɛwɔ dan bi mu. Na abaayewa yi ɛhyɛ ataade tuntum egu n'ataadeɛ no so. Na nkorɔfo no ɛtete hɔ ɛrehwɛ no. Na ɔpon ɛne akongua esisi hɔ.

Mmeranteɛ bi a wɔhyehyɛ ntadeɛ fitaa ne kyɛ wɔ wɔn ti so, na wɔatwa adaka bi ho ahyi, na wɔn mu binom nso kita totorobɛnto a ɔrebɔ, na dan bi nso si wɔn akyi a ɛho suo no yɛ akokɔ srade.

Dumgyafoɔ aboa wɔn ano wɔ beaeɛ bi, na wɔn mu bi de nsuo redum gya wɔ dan bi a ɛrehye my, na wusie kesee wɔ dan no mu, na dumgyafoɔ no nso bi gyina fam a wɔhyehyɛ ahobammɔ ntadeɛ ne kyɛ.

Adwumayɛfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ beaeɛ bi. Wɔyɛ mmeranteɛ mmeɛnsa, na wɔn nyinaa hyehyɛ ahobammɔ atadeɛ ne ahobammɔ kyɛ, na mmienu kita dadeɛ bi mu a wɔreyɛ ho adwuma.

Nnipa nam lɔɔre kwan so a wɔn ani kyerɛ faako. Na wyn mu dodoɔ no ara kura totrobunto a wɔrebɔ. Na wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ fitaa. Na wɔhyehyɛ ntaadeɛ soro ne fam. Na wɔn ntaadeɛ fam no yɛ fitaa.

Nnipa binom abɔ fɔmprm wɔ beaeɛ bi. Na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Na adeɛ tuntum wɔ wɔn mfimfin a wɔde wɔn nsa asosɔ mu. Na dua bi nso si wɔn ntamu.

Mmrahyɛbadwafo amanyɔfoɔ bi ahyia mu, na wɔn mu bebree ntaadeɛ soro tuntum. Na pono sisi wɔn nyinaa anim. Na wɔn mu baako aɔre agyina hɔ a ɔhyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ana na ɔhyɛ coat.

Mmaranteɛ bi ɛwɔ dan bi mu a ɔreyɛ adwuma. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ. Na ɔkurakura nnadeɛ wɔ wɔnsam a ɔdereyɛ adwuma. Na baako deɛ ahwehwɛniwa kɛseɛ bi bɔ ne momma so.

Mmeranteu mmienu bi wɔ dan mu a yɛrehyehyɛ hyɛn wɔ hɔ. Na mmerante no hyehyɛ reflectors wɔ wɔn ataadeɛ ne so. Na wɔn ataadeɛ no ahosuo yɛ tun tuntum. Na hyɛn ne bi nso ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ, fitaa ne ahabanmono.

Nnipa bebree egyina line tenten bi mu. Na ɔkutakuta wɔn nsam bottles ɛne gallons. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ɛne fam. Mmea ewɔm, mmarima nso ɛwɔm.

Mmɔfra bebree atwa ahyia wɔ baabi, na wɔn mu dodoɔ no ara akata wɔn ani de wɔn nsa agu wɔn bo so. Na dua bi nso si wɔn ntam, na ɛdan bi nso si wɔn akyi nohoa.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ bi mu a emu akadeɛ ɛyɛ fitaa. Na nkonwa ɛne ɛpono esisi ɛdan yi mu. Na sumiɛ nso egugu ɛnkonwa no mu. Na nkanea ɛnso ɛsensɛn soro.

Nnipa bebree ahyia beebi a wɔrebɛto aba. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Na aberanteɛ baako bi gyina ballot box bi ho a ɔde nkrataa ɛrehyɛ ballot box ne mu. Na aberanteɛ yi hyɛ ataade kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔahyia wɔ beaeɛ bi ani kyerɛ faako, na wɔn mu binom so adeɛ bi wɔ wɔn kɔn ho, na binom hyehyɛ ntade fitaa, binom nso hyɛ ntade kɔkɔɔ. Ɛbi nso hyɛ ntadeɛ a n'ahosuo yɛ tuntum, na nwura ne nnua sisi akyire hɔ nohoa.

Nnipa binom ahyia wɔ dan bi mu, na pono sisi wɔn anim, na laptop nso sisi pono no so, na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ aborɔfo, na binom hyehyɛ ntade soro tuntum, na aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔhyɛ atade soro blue, fam tuntum a n'ani rehwɛ nkurɔfoɔ a wɔtete hɔ no.

Nnipa binom ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade tenten. Na abaayewa baako te hɔ a ɔhyɛ ataade a n’ahosuo yɛ ahabanmono. Na papa bi nso apagya mfonini wɔ soro.

Nnipa binom tete dan bi mu, na ɛdan no mu no, pono ne nkonnwa bebree sisi hɔ, na ɛpono no so no, computer sisi so. Na nkanea nso hyehyɛ dan no soro.

Nnipa bebree wɔ po ano. Ɛbi deda hɔ, ɛbi gyina hɔ na bi nso te hɔ. Na wɔn mu dodoɔ no ara ɛnhyɛ ataade soro ne famu. Na wɔn mu dodoɔ no ara nso yɛ aborɔfo.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu a yɛahyehyɛ nwoma wɔ ban ne ho, na akonnwa bi nso si hɔ a suneɛ da mu. Na pono bi nso si akonnwa no anim.

Nnipa binom atwa ahyia wɔ amena bi nkyɛn. Na ebinom hyehyɛ ntaade tenten ne ɛkyɛ, na nnipa yi bebree yɛ mmaranteɛ. Na wɔde bag anaa bɔtɔ rehyɛ amena bi mu.

Nsuyiri asi wɔ beaeɛ bi, na papa bi gyina nsuo no mu a abɔfra bi hyɛ n'akyi, na wɔn nyinaa hyɛ ntade soro ne fam, na hyɛn mmienu bi nso si nsuo nom wɔ wɔn akyi, na dan bi nso sisi hɔ. Hyɛn no mu baako ahosuo yɛ fitaa.

Nnipa bebree ahyiam wɔ baabi. Wɔn mu binom yɛ aborɔfo, na wɔdeda hɔ a wɔrehwɛ sini wɔ TV kɛseɛ bi so, na nwura nso atwa wɔn ahyia.

Nkrɔfoɔ bi tete pono akyi wɔ dan bi mu. Na wɔn nyinaa hyehyɛ adeɛ bi wɔ wɔn ani. Na kɔmputa nso sisi wɔn anim. Na ɛpono no so no, nhwiren si so. Nwoma nso esisi so. Na ade a yɛhyɛ yɛn aso de tie nnwom nso deda pono yi so.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔrehwɛ obi a ɔte pɔnkɔ bi so. Na nipa a ɔte pɔnkɔ yi so ahyehyɛ nneɛma wɔ ne ho bebree. Ɔhyɛ kyɛ wɔ ne yi. Ɔde adeɛ nso ahyehyɛ ne kɔn, na nkurɔfoɔ bi nso atwa ne ho ahyia a wɔkita mpea wɔ wɔn nsam. Na ɛbi nso kita gyata mmienu wɔ wɔn nsam.

Ɛnkorɔfoɔ bi abu wɔn mu ase ɛwɔ anhwea bi mu, na wɔn nyinaa hyehyɛ ade ɛwɔ wɔn ti. Na wɔhyehyɛ nose mask ɛne glofes. Na wɔhyehyɛ ahobanbɔ ntade bi nso. Na wokura efunu adaka ɛwɔ nso wɔn nsɛm. Ɛhyɛn mienu fitaa bi nso esi wɔn akyi.

Mmaaayewa mmienu a wɔredi asa. Na mmaayewa mmienu yi, wɔde kente ntoma na abɔ wɔn mu. Na wɔde ahweneɛ nso agugu wɔ kɔn mu. Na anhweneɛ no bi nso gu wɔn nsa ho ne wɔn nan ho. Na amanfoɔ te wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn.

Nkurɔfoɔ bi gyina beaeɛ bi a wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmeranteɛ na mmaa nso ka ho, na mmeranteɛ no de ntoma abɔ wɔn asene, na wɔkurakura Ghana frankaa wɔ wɔn nsam, na asogyafoɔ bi nso gyina wɔn anim.

Adwuane bi gu asanka tuntum bi mu, na aduane no bi ne borɔdea a wɔanoa, paya a wɔatwitwa, nkosua mmienu a wɔanoa ne forɔeɛ a ɛgu nkyɛn.

Asuafoɔ nketewa bi ɛregye nkyerɛkyerɛ. Wɔn nkyerɛkyerɛ mu no, wɔresua nnade nketenkete ho adwuma.

Maamefo mmeɛnsa bi a wɔte beaeɛ bi, na wɔretwitwi kuruwa mu, na bokiti ne pan sisi wɔn nkyɛn, na dan bi nso si wɔn akyi, na maamefo yi abɔ wɔn tiri so duku.

Mmayewa bi ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa yɛ aborɔfo, na wɔhyehyɛ ntade atenten, na baako hyɛ atade a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ, na ɔgyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn a wɔatena ase no.

Keteke tenten bi nam keteke kwan mu, na nipadɔm ayɛ keteke no so ma. Ɛbi tete keteke no anim, ɛbi tete keteke no so, ɛbi nso gyinagyina so, ɛbi nmso asosɔ keteke no mu wɔ nkyɛn nkyɛn, na nnipa bi nso atwa kwan no ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn a wɔte keteke no so no.

Nsuomhyɛn bi da nsuo kɛseɛ bi so, na amanfoɔ tete nsuhyɛn yi mu. Sogyani baako nso gyina nsuo no ano. Na amanfoɔ bi asɔ ahoma bi mu wɔ nsuomhyɛn no mu a wɔretwe.

Nnipa bebree na ahyia mu wɔ dwam wɔ ha yi. Na hyɛn bebree nenam nnipa ne mu. Na dan akɛseɛ bebree nso atwa nnipa ne ho ahyia.

Asukuufo bebree bi wɔ adesua dan mu. Na pono ne nkonnwa nso sisi hɔ. Na mmienu de wɔn nsa ato wɔn abɔdwe a wɔte anim hɔ. Na wɔn ntaade su no bi ne ahabanmono ne fitaa.

Beaeɛ bi a nnipa redi akɔnneaba, na dan sisi beaeɛ yi nkyɛnkyɛn, na dan no, wɔayɛ mfonin ahodoɔ bi wɔ dan no ho, na nnipa yi mu bi yɛ aborɔfo, na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntade tuntum.

Nipa bi ɛhyia wɔ beaeɛ bi na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na maame bi egyina wɔn ɛnim a ɔne wɔn ɛkasa. Na apatadan bi nso esi wɔn ɛnim. Na nnua nso esisi nowhaa.

Beae bi kude nnua sisi hɔ, na ɛpo nsuo nso wɔ akyire. Na kyeniiɛ nso sisi beaeɛ hɔ Na abayewa baako te kyiniiɛ no ase.

Aborɔfo asraafoɔ bi gyina ɛbɔn bi ano, na wɔn mu binom kita atuo wɔ wɔn nsam. Na wɔhyehyɛ atadeɛ soro tuntum ne fam tuntum. Na wɔhyɛ ɛkyɛ nso tuntum wɔ wɔn ti, na baako de ne tuo akyerɛ ɛbɔn no ano, na nnua sisi wɔn akyi.

Obronin baako ne abibifo bi wɔ apata bi ase. Obronin no yɛ barima na abibifo no dodo no ara yɛ mmea. Na wɔrebɛgye aywrehwɛ. Mmofra nso ka ho. Na mmaa ne mu bebree no ara abɔ duku wɔ wɔn ti so.

Mmaayewa bebree tete fam a wɔresua adeɛ. Na wokurakura nwoma wɔ wɔn nsa mu. Na wɔhyɛ ntaade tenten a n’ashosuo ne bi ne ahabanmono, kɔkɔɔ, blue ne fitaa. Na abaayewa baako gyina wɔn anim a ɔre ɔrekyerɛ wɔn adeɛ.

Nnipa bi wɔ beaeɛ bi, na wɔhyehyɛ nneɛma bi wɔ wɔn ho. Ebi yɛ mma na ebi yɛ mmarima. Wɔde duku ne ade abɔ wɔn ti na mmofra nso ɛwom. Na ɛdan bi nso sisi wɔn akyi.

Kuro kɛseɛ bi a ɛmu adan yɛ atenten, na adan no bi ahokadeɛ yɛ fitaa, ebi nso yɛ tuntum, na nkurɔfoɔ nam lɔre kwan bi a wɔretwam akɔ.

Asrafoɔ bi ɛtwahyia wɔ baabi. Na asrafoɔ no bi ɛde efunuadaka a Ghana frankaa ɛfa ho na nwhiren egu so esi wɔn abati so. Na asrafoɔ no bi egyinagyina nkyɛn a ɔrehwɛ mmaranteɛ no.

Abaayewa bi ne papafoɔ bi wɔ dan bi mu. Na abaayewa no hyɛ kyɛ wɔ ne ti so. Na wiemhyɛn bi nso si abaayewa yi akyi. Na papa baako nso gyina hɔ a ɔhyɛ ataadeɛ soro ne fam fitaa.

Mmaayewa bi ahyiam wɔ ɛdan bi mu, na adepam afidie sisi wɔn nyinaa anim. Na ɛpono nso wɔ dan no mu. Na wɔn mu binom anim ayɛ seresere. Na ɛdan no mu a wɔwɔ no, ɛmu akadeɛ yɛ fitaa. Na wɔn nyinaa hyɛ ntade soro ne fam.

Beaeɛ kese bi nnipadɔm ne ɛhyɛn adi afra na nkyinniɛ bebree nso sisi hɔ. Na adan atenten nso sisi hɔ. Na ɛhyɛn no ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ ne fitaa.

Nkorɔfoɔ pii bi ɛwɔ beaeɛ bi a nnwoma egugu wɔn anim. Na bɔɔl nso esi wɔn anim. Na wɔm dodoɔ naa hyehyɛ ntaade soro fitaa na ɛdan nso esi wɔn ɛkyi. Na abranteɛ baako rekyea papa bi nsam.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ bi, na wɔtete afurum ne mpɔnkɔ so. Mmarima wɔ mu na mmaa nso wɔ mu. Mmɔfra nso ka ho. Ba wɔn mu binom de duku abɔ wɔ ti. Na wiem nso ayɛ tuntum.

Mmaayewa bi redi asa wɔ beaeɛ bi, na wɔde ntoma abobɔ wɔn mu, na wɔde ahweneɛ nso ahyɛ wɔn kɔn ho, na duku nso bɔ wɔn ti so, na ɛbinom apagya wɔn nsa akɔ soro. Nipadɔm bi nso atwa wɔn hi ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Mmɔfra bebree bi atwa ahyia a wɔasosɔ wɔn nsa. Ebi yɛ mmaa, ebi nso yɛ mmarima, na mmaa no bɔ duku, na wɔde ntoma atwa wɔn asene, na Ghana frankaa ahosuo nso wɔ beaeɛ ha.

Mmaayewa mmienu bi a ɔte didipono bi ho. Na baako a sereɛ ɛwɔ n'anim ɛde ne nsa ato nkyɛnse bi mu. Na nkyɛnse fitaa bi ɛnso esisi ɛpono no so. Na abaayewa no mu baako ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ.

Nnipa binom wɔ po kɛseɛ bi ano, na anwea kesee bi agu po no ano, na nnua bi nso gugu po no ano, na nsuomhyɛn nso sisi po no ano.

Nkurɔfoɔ nam lɔre kwan bi so a wɔapagyapagya wɔn nsa, na wɔn mu binom yɛ mmaa, ebinom nso yɛ mmarima, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade tenten, na mmaa no ntadeɛ no, ahosuo no bi yɛ kɔkɔɔ, tuntum, ne ahaban mono, na wɔkita frankaa wɔ wɔn nsam.

Nnipa bi abɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi. Na wɔn ani agye yie. Na papa bi gyina hɔ a ɔhyɛ ataade fitaa a ɔrekyia nnipa a wɔabɔ dɔmpem yi. Na ntaade a nnipa yi bi hyɛ no bi ahosu yɛ fitaa ne tuntum na bi nso kita abɛɛfo mfidie nso wɔ wɔn kɔn mu.

Ɛdan bi mu a wɔahyehyɛ ɛmu nneɛma fɛfɛɛfɛ. Nkonnwa sisi mu, na ɛpono nso sisi mu. Nkonnwa no mu no, sumiiɛ gugu mu, na wɔde mfonin bi nso atwere ban no ho, Ɛdan no mu akadeɛ yɛ fitaa.

Beaeɛ a wosua akutrukubɔ, abranteɛ a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ na baako nso hyɛ ataare ash na wɔrebɔ akutrukɔ no. Baako nso a ɔredi refree gyina akyire rehwɛ wɔn.

Asogyafoɔ bebree bi nam lɔre kwan bi so, na wɔn nyinaa hyehyɛ asogyafoɔ ntadeɛ ne asogyafoɔ kyɛ, na asogyafoɔ hyɛn bi nso wɔ wɔn akyi reba, na hyɛn tuntum bi nso si wɔn akyi.

Mmeranteɛ mmienu reko boxing wɔ beaeɛ bi, na wɔhyehyɛ boxing nneɛma wɔ wɔn nsa, ɛne helmet wɔ wɔn ti, na aberanteɛ baako ahyɛ atade soro kɔkɔɔ ne fam tuntum, na papa bi nso gyina wɔn nkyɛn a wɔrehwɛ mmeranteɛ no sɛ wɔreko boxing.

Mmofra bebree bi ɛwɔ beaeɛ bi, na wɔn nyinaa anim ayɛ seresere. Mmofra no bi ɛyɛ mmea, ebi nso ɛyɛ mmɛrima. Ebi ɛyɛ Aborɔfo, ɛna ebi nso yɛ Abibifo. Na wɔn ntaadeɛ ahosuo no bi yɛ tuntum, ahabanmono, pink ɛna fitaa.

Ahemfo bebree atwa ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔhyehyɛ ntade tuntum ne kɔkɔɔ, na kyiniiɛ akɛseakɛse bi sisi wɔn so, na dɔnno bi nso di wɔn akyi.

Nnipa bi ahyiam wɔ beaeɛ bi, na nnipa yi hyehyɛ ntade tenten a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ, na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima, na nkurɔfoɔ bi nso atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Nipa bi abɔ dɔmpim ɛwɔ beaeɛ bi. Na basabasa ɛsi wɔ wɔntɛm. Ebinom ekitakita USA America frankaa ɛwɔ wɔn nsam. Na apolisifoɔ nso egyina hɔ a ɔrepia amanfoɔ no bi akɔ akyire. Apolisifoɔ yi hyɛ ntaade tuntum ɛne ɛkyɛ tuntum.

Dan fɛfɛɛfɛ bi mu a wɔahyehyɛ mu nneɛma, na nkonnwa sisi dan no mu. Ɔpono nso si dan no mu, na dan no mu akadeɛ yɛ fitaa, na kanea nso sensɛn dan no mu.

Abayewa bi gyina baabi a wɔahyehyɛ nnuane wɔ pono bi so, na abayewa no kita pleeti fitaa a aduane gu so, na n'akyi no, mmayewa mmienu bi nso gyina hɔ a wɔhyɛ ntade fitaa, na wɔgyina apata kɛseɛ bi nso ase.

Nantwie tuntum kɛseɛ bi edi mirika di abranteɛ bi akyi. Na abranteɛ no ɛhyɛ kyɛ na ɔhyɛ ataade soro ahaban mono. Na mmaranteɛ no bi nso ɛwɔ nɛkyi a ɔhyɛ ntaade soro ahaban mono. Na wɔ wɔn akyi nowhaa no amanfoɔ tete ho a ɔrehwɛ abranteɛ no wɔ beaeɛ hɔ.

Aborɔfo mmeɛnsa bi a wɔn ahyehyɛ nneɛma bi wɔ wɔn ho, na wɔhyɛ atade tenten, na wɔkura bodua nso wɔ wɔn nsam, na wɔhyɛ kyɛ a wɔde ntakra na ayɛ, na nnua nso sisi wɔn akyi.

Nnipa bi beaeɛ a wɔhyehyɛ ahobanmmɔ ntaadeɛ fitaa, ne ahobanmmɔ ampaboa fitaa. Na wɔn mu bi hyehyɛ nose marsk wɔ wɔn hwene. Na wɔn mu bi repia adeɛ wɔ wɔn nsam. Dua sisi wɔn akyi.

Mmarima mmienu bi gyina beaeɛ bi a wɔreko boxing. Na wɔhyehyɛ boxing nneɛma wɔ wɔn nsa ho ne wɔn ti ho. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade sor ne fam. Na mmarima ne bi nso gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn.

Mmaayewa mmienu bi gyina dan bi mju. Na mmayewa yi hyehyɛ ntaade soro ne fam. Baako ataade ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɛna baako nso deɛ yɛ wim. Na nkanea ɛsensɛnsesɛn soro hɔ.

Abranteɛ bi ne mmofra atwa ahyia wɔ anwea bi ho. Na mmofra yi yɛ sukuufoɔ. Na abranteɛ a ɛhyɛ ataade soro ne fam reposa anwea wɔ nsam. Na mmofra no bi hyɛ ataade a n'ahosu yɛ akokɔsradeɛ.

Yɛahyehyɛ nneɛma pii wɔ pono so wɔ beaeɛ bi. Na nneɛma no bi ne semina, ntoosi a yɛayam, milk, liptin, ne nneɛma ahodoɔ. Nneɛma no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ.

Nnipa bi tete kodoɔ mu a wɔretwi kodoɔ no. Na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima. Na wɔn ani abere yiye. Na wɔn mu bi hyehyɛ ntaare a n'ahosuo yɛ kɔɔ. Na ebi nso deɛ yɛ akokɔsradeɛ. Na ebi so deɛ yɛ blue.

Papafoɔ mmienu bi egyina ɛhyɛn kɛseɛ bi akyi, na ɔyɛ abrofo, na ɔhyehyɛ ntaade soro ne fam. Na wɔn mmienu no gyina motor cycle tuntum bi ho. Na ɛdan bi nso esisi wɔakyi hɔ.

Asogyafoɔ bebree gyina beaeɛ bi, na baako wɔ mu a ɔyɛ Buronin. Na sogyafoɔ yi kita tuo wɔ wɔn nsam. Na baako hyɛ ɛkyɛ blue wɔ ne ti. Na wɔn akyi nohoa no, nnua ne ɛhyɛn sisi hɔ.

Nnipa nnan bi gyina beaeɛ bi, na wɔhyehyɛ ntoma ntaadeɛ atenten atenten, na wɔn mu binom hyehyɛ ahenkyɛ wɔ wɔn ti so, na binom nso hyɛ ntaadeɛ a yɛde sika kɔkɔɔ adwira ho.

Nnipa bi te afurupɔnkɔ bi so ɛrekɔ beaeɛ bi. Na nnɔte bebree atwa wɔn ho ahyia. Na nnipa ne nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam, bi nso de duku abɔ wɔ wɔn ti so.

Mmarima bi ɛtete kodoɔ bi mu a ɔretwi kodoɔ no. na ɔhyehyɛ ntaade soro a n'ahosuo no ɛyɛ akokɔɔ sradeɛ. Na kodoɔ no nso ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Na nnipadɔm bi gyina wɔn akyi nowhaa a ɔrehwɛ wɔn wɔ nsuo no so.

Mmaayewa nnan bi nam abɛɛfo enyinam kanea afidie bi ho. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na wɔn mu mmiɛnsa bɔ duku wɔ wɔn ti. Na adan ne nnua sisi akyi hɔ nehoa.

Nnipa binom atwa ahyia wɔ egya bi ho. Ɛbi yɛ mmaa, ɛna ɛbi yɛ mmarima. Na mmɔfra nso ka ho. Na ɛhyɛn fitaa kɛseɛ bi nso si wɔn akyi. Na wɔkurakura dua wɔ wɔn nsam a wɔde rehyɛ gya no mu.

Aborɔfoɔ binom wɔ beaeɛ bi, na dan a n’ahosuo yɛ fitaa si hɔ. Na aborɔfo mmienu gyina dan n’anim, na mmienu nso te hyɛn bi mu n,ahosuo yɛ fitaa. Na nnua bebree ne nwura sisi wɔn akyi hɔ nohoa.

Mmranteɛ bi wɔ po bi ano. Na nsuomhyɛn bi si hɔ a mmranteɛ no bi gu mu. Na abranteɛ baako kita adeɛ wɔ ne nsam a mpataa bebree gu mu. Na abofra baako a ɔnhyɛ ataadesoro egyina abrante yi akyi rehwɛ no.

Mmayewa bi gyina beaeɛ bi a wɔhyehyɛ ntoma ntadeɛ wɔ soro ne fam, na baako wɔ mu a ɔde ahwehwɛniwa bi ahyɛ ne tirinwi no mu. Na wɔn mu binom anim ayɛ seresere, na dan kɛseɛ bi nso si wɔn akyi.

Nnipa bebree bi abɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi, na wɔn mu binom yɛ mmaa, ɛnna binom nso yɛ mmarima. Na pono bi si hɔ a wɔahyehyɛ nneɛma bi wɔ so, na mmaa bebree no ara bɔ duku wɔ wɔn ti, na nnuannua bi nso sisi wɔn akyi hɔ nohoa.

Nnipa bebree bi etete lɔri kɛseɛ bi so. Na abranteɛ baako bi nso ɛkyere lɔri no nkyɛn. Na lɔri yi ahosuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ . Na nkonnwa ɛne gallon egugu lɔri yi so.

Aborɔfo bi ahyia wɔ nsuo bi ano. Ebi yɛ mmea ɛna ebi nso yɛ mmarima. Na wɔn mu anan atena ase ɛna wɔn mu mmienu nso gyina hɔ. Na ebi hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Na baako wom a ɔhyɛ ataade soro a n’ahosuo yɛ ahaban mono.

Nnipa abɔ dɔmpem ɛwɔ beaeɛ bi. Na motosykle ɛne ɛhyɛn bi nso ɛsisi beaeɛ hɔ. Na nnipa no bi ɛtete motosykle no so. Na ebinom nso ɛkita nkrataa a mfonin ɛne ntwereɛ ɛbobɔ mu.

Aborɔfo binom atwa ahyia wɔ pono bi so, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na wɔkitakita plɛɛte wɔ wɔn nsam a aduane gu plɛɛte ne so. Na nnuane ne nneɛma ahodoɔ nso sisi pono ne so.

Mmɔfra bi gyina dan fitaa bi ho, na gutter tenten bi nso wɔ wɔn nkyɛn. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ soro ne fam. Na abɔfra baako nso retu mmirika. Na n'ani agye yie.

Beaeɛ bi a atɛkyɛ ɛne nsuo ɛwɔ fam na adan nso esisi beaeɛ hɔ. Na obi ɛte motor cycle so a ɔrekɔ na maamefoɔ bi nso egyinagyina dan no mu ɛwɔ baabi.

Abɔfra bi so baage kɛseɛ bi wɔ ne ti so. Na ɔhyɛ adeɛ soro ne fam. Na mmɔfra no bi nso wɔ n'anim a baako nso so adeɛ wɔ ne ti so. Na mpatadan wɔ wɔn nkyɛn nkyɛn, na sakere tuntum bi nso twere dan bi ho.

Oburoni bi ɛgyina adwareɛ bi a w'aka ne nsa abɔ mu. Na ɔhyɛ ataadeɛ soro tumtum. Na nnipa bebree atwa ne ho ahyia a wɔde abɛɛfo kasafidie bi nso asisi n'anim. Na wɔde bi nso atwa ne ho ahyia. Nnipa no mu bebree ɛyɛ aborɔfo.

Nnipa bi wɔ dan bi mu a wɔreyɛ ntaadeɛ ho adwuma. Na wɔn nyinaa yɛ aborɔfo, na wɔyɛ mmarima. Na papa baako a ɔhyɛ ahwehwɛniwa na ɔhyɛ ataade soro fitaa de apaso ɛretwa ataadeɛ bi.

Abaayewa bi ɛte ɛdan bi mu. Na ɛpono a adepam fidie esi so esi n'anim. Na yɛahyehyɛ ntoma bebree bi ɛwɔ dan no mu. Na ntoma n'ahosuo egu ahodoɔ ahodoɔ.

Abaayewa bi so pan wɔ ne ti so, na ɔhyɛ ataadeɛ soro a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, na wabɔ du duku nso wɔ ne ti. Na duku no nso ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Na nnipadɔm bebree nso wɔ beaeɛ hɔ.

Mmayewa bebree bi wɔ dan bi mu, na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntoma ntadeɛ, na wɔtete nkonnwa mu, na nkonnwa no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na maamefoɔ yi bi hyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani, na aberanteɛ bi nso gyina wɔn anim.

Maame bi te mmuka bi ho a ɔreka banku, na maame yi hyɛ atade soro a ɔde ntoma nso atwa n'asene, na mmɔfra mmienu bi nso wɔ maame yi akyi, na pono bi nso si hɔ a nneɛma sisi so.

Nnipa bi a wɔhyehyɛ coat ɛtete ɛdan bi mu, ebi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima. Na tv mmienu bi ɛnso ɛbobɔ ban ho wɔ wɔn anim na nkorɔfoɔ bi nso te wɔn anim a ɔne nnipa yi rekasa.

Aberanteɛ bi te teaseanam bi so. Na aberanteɛ yi hyɛ atade tenten. Na ɔsane nso hyɛ mpaboa. Na teaseanam no wɔ lɔɔre kwan bi so. Na ɛhyɛn fitaa bi nso si n'akyi hɔ nohoa.

Maamefo bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi, na wɔn dodoɔ no ara bɔ duku wɔ wɔn ti, na wɔhyehyɛ ntoma ntadeɛ wɔ wɔn ho, na baako gyina hɔ a ba bɔ n'akyi, na nto nso sɛn ne mu.

Nnipa be egyinagyina abɔnten ɛwɔ beaeɛ bi na nnipa yi ɛyɛ abrɔfo na wɔhyehyɛ nose mask wɔ wɔn hwɛne. Na wɔn dodoɔ bɛ yɛ enum na ɛdan bi nso esisi wɔn akyi na ɛhyɛn tuntum bi nso esi nkorɔfoɔ yi akyi.

Aberanteɛ bi aɔhyɛ kyɛ na ɔhyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ ahabanmono kura aboa bi mu. Na mmeranteɛ bi nso a wɔkurakura tuo gyina aberanteɛ yi akyi. Na bɔtɔ bi nso bɔ wɔn ho, na wɔhyɛ ntaade soro ne fam.

Yɛahyehyɛ nneema bi wɔ dan bi mu na ɛdan no mu ɛso yie paa. Na nkonnwa esisi ɛdan no mu na ɔpono nso esi ɔdan no mu. Na nkonnwa no bi ahosuo ɛyɛ ahaban mono.

Nnipa bi nom ɛwɔ keteke gyinabea bi na wɔn mu dodoɔ noa yɛ abrɔfo na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na keteke yi yɛ atentenatenten. Na keteke yi ahosuo yi bi yɛ fitaa ne kɔkɔɔ. Na nnipa nom bi nso retwi wɔn bag ɛwɔ fam.

Nnipa nson bi wɔ beaeɛ bi, na wɔn mu binom gyina hɔ, ena binom nso atena ase. Ebinom yɛ mmea, ɛna ebinom nso yɛ mmarima. Na ɔbea baako a ɔde ade agu ne kɔn na ɔhyɛ atade tenten ama ne nsa so a wap wp wabae n'anum.

Nnipa binom gyina dan bi anim, na wɔn nyinaa yɛ mmeranteɛ na wɔhyehyɛ ntaade kɔkɔɔ kɔkɔɔ ne tuntum. Na binom nso hyehyɛ kyɛ tuntum ne kyɛ kɔkɔɔ, na baako atena ase a ɔde nwura bi agu ne kɔn mu.

Mmayewa bi gyina beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade a n'ahosuo no gu ahodoɔ ahodoɔ, na ahosuo no bi ne, tuntum, akokɔ sradeɛ ne blue, na nkanea bi nso sisi wɔn akyi.

Abaamua bi a ɔde ne nsa baako asi fam na wama ne mu so. Na ɔhyɛ ataade soro ne fam a yɛde Ghana frankaa ho ahosuo na ayɛ. Na nkurɔfoɔ bi nso atwa ne ho ahyia a wɔrehwɛ no, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima .

Papa bi ne aberanteɛ bi te beaeɛ bi, na wɔrenwen kente, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam, na kente bebree ne nnua atwa wɔn ho ahyia.

Nnipa bebree abɔ hyia wɔ beaeɛ bi. Na wɔn mu dodoɔ naa hyehyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti. Na wɔn mu binom ɛyɛ mmia ɛna ebinom nso ɛyɛ mmarimma. Na wɔhyehyɛ ntaade a n'ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne tuntum. Na papabi egyina wɔn mfinfinn a w'abue ne nsam na kasa fidie bi nso esi n'anim.

Mmabaawa bebree bi gyina dan bi mu, na wɔn nyina hyehyɛ ntoma ntadeɛ a n'ahosuo gu ahodoɔ ahodoɔ. Na ahosuo no bi ne kɔkɔɔ, ahabammono, akokɔsradeɛ, blue ne orange. Na nkanea nso sensɛm soro hɔ.

Nnipa binom egyinagyina ɛdan bi ho a, ɔhyehyɛ ntoma ntaadeɛ. Na wɔn mu binom yɛ mmɔfra na ebi nso yɛ mmia ɛna ebi nso yɛ mmarima. Na nnipa bi nso gyina wɔn nkyɛn a wɔhyehyɛ kyɛ na ɔhyɛ ntaade soro ne fam a ɔrehwɛ wɔn.

Mmɔfra bi ɛredi asa wɔ beaeɛ bi, na baako kura bɔnnua wɔ ne nsam, na wɔde ntoma afurafura wɔn ho. Na mmienu wɔ mu a wɔhyɛ ataade soro a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Na nnuannua bi nso wɔ wɔn akyi hɔ nohoa.

Asogyafoɔ bebree bi wɔ beaeɛ bi, na wɔn mu binom gyina hɔ. Ebinom nso abu wɔn mu ase, ɛnna ebinom nso akoto hɔ, na wɔgyina dadeɛ adeɛ bi so, na mmepɔ ne wiem wɔ wɔn akyi hɔ nohoa.

Nnipa bebree wɔ ayaresabeɛ dan bi mu, na bi da mpa so a yɛde nsuo asi wɔn so. Na bi nso atena ase wɔ mpa ne so na bi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam.

Abrɔfo bi resi afiri wiemhyɛn bi mu. Na wienhyɛn akadeɛ yɛ fitaa. Na maame baako bi a ɔhyɛ ataade soro ne fam tuntum ɛne nose marsk apegya ne nsa baako so. Na okura bag nso wɔ ne nsam.

Nnipadɔm bi abɔ mpim ɛwɔ beaeɛ bi. Ebi ɛtete soro ɛna ebi ɛnso ɛtete fam. Na papa bi ɛwɔ ɛhyɛn bi mu a wɔama ne nsa baako so ɛdeakyerɛ ɛdɔm yi. Na ɔhyɛ ataade soro ne fam.

Mmofra bi redi agorɔ wɔ baabi. Na baako te sakle so a wɔn a aka no repia no. Na ɛkwan no yɛ mfutrokwan. Na nkrakyedan bi nso sisi mmeaeɛ mmeaeɛ. Na dan bi nso sisi wɔn akyi hɔ nohwaa.

Nnipa bebree ɛwɔ beaeɛ bi na nsu ataataa beaeɛ hɔ basabasa. Na nnoɔma finn nso egugu ɛfam hɔ. Na abranteɛ bi nso gyina ɛhyɛn kɔkɔɔ bi akyi na adan nso esisi beaeɛ hɔ.

Aberanteɛ bi te akonnwa bi mu a waka ne nan ato so, na ɔhyɛ atade soro ne fam, na abayewa bi nso gyina ne nkyɛn a wabu ne mu ase na ɔde praeɛ repepa fa, na ɔhyɛ atade soro ne fam, na akonnwa no a aberanteɛ no te mu no ahosuo yɛ fitaa.

Nnipa binom ahyia mu wɔ dan bi mu. Na bi yɛ mmea, ɛna bi nso yɛ mmarima. Na wɔn mu binom hyehyɛ ntare fitaa tententen. Na nnipa no mu bi nso gyina wɔn anim a wɔrebuo nhoma a wɔrehwɛ mu.

Aborɔfo binom wɔ beaeɛ bi, na papa bi ne maame bi a wɔhyɛ atade soro ne fam tuntum repue afiri dan yi mu, na mmeranteɛ mmienu bi nso a totorobɛnto hyɛ wɔn ano hyɛ kyɛ tuntum wɔ wɔn ti so.

Kodoɔ bebree sisi mpoano, na nnipa binom wɔ kodoɔ yi ho, na wɔhyehyɛ ntaade. Na kodoɔ no ahosuo bi ne kɔkɔɔ. Na nnuannua sisi kodoɔ no nkyɛnkyɛn.

Nnipa bebree wɔ dan kɛse bi ase. Na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima. Na ebi nso yɛ mmea. Na baage nso sisisisi mmeaeɛ mmeaeɛ. Na wɔn nyinaahyehyɛ ntaade soro ne fam.

Nipadɔm bi abɔ apee so wɔ beaeɛ bi. Na ɛbi yɛ mmaa, ɛna ɛbi nso yɛ mmarima. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ soro ne fam. Na ɛbinom kurakura frankaa wɔ wɔn nsam a wɔapagya akɔ soro. Na wɔn atadeɛ no a wɔhyɛ no, ɛbi ahosuo yɛ fitaa, kɔkɔɔ ne tuntum.

Mmaa beberebe bi wɔ lɔɔre kwan bi so, na mmaa yi hyehyɛ ntaade wɔ soro ne fam. Na wɔde adeɛ bi ahyɛ wɔn ti, na adeɛ no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ na wɔhyɛ mpaboa kɔkɔɔ a ɛyɛ atenten.

Buroni abayewa bi twere pono bi akyi, na aduane gu plɛɛte fitaa bi mu si n'anim, na n'akyi nohoa no, nnua nnua bi sisi hɔ, na abayewa no hyɛ atade soro.

Aborɔfo binom wɔ dan no anim, na wɔn mu binom gyina hɔ na binom nso akoto hɔ. Binom yɛ mmea na bi nso yɛ mmarima. Na dan fitaa bi a ɛho apa nso si wɔn akyi. Na wɔn mu binom nso hyehyɛ ahwehwɛniwa tuntum.

Nnipa bi atwahyia atena se ɛwɔ fam. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntoma ataade fitaa. Na wɔde adeɛ ɛnso abɔ wɔn ti. Na baako te hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa ɛwɔ ne ti. Na nkraman mmienu bi nso ɛwɔ wɔn akyi.

Nnipadɔm bi nam kwan bi mu, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade a n’ahosu yɛ koro. Na na ntaade no a wɔhyɛ n’ahosu ne bi ne akokɔsradeɛ ne ahabanmono. Na wɔn nyinaa bobɔ duku wɔ wɔn ti. Na wokura mfonini bi nso wɔ wɔn ti so. Na nnipa atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Papafo anum bi gyina dan bi mu, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade soro ne fam tuntum, na baako kura kyɛ fitaa wɔ ne nsam, na nkonnwa ne pono nso sisi dan no mu, na wɔn mu baako nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Wiemhyɛn kɛseɛ fitaa bi si beaɛ bi. Na nnipa bebree nso aboa wɔn ho ano agu ɛhyɛn yi ho. Na wɔhyehyɛhyehɛ nose mask wɔ wɔn anim. Na soldieni bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ nose mask ne kyɛ tuntum.

Mmɔfra bi kura lɔɔre tae a wɔgyina klɔɔre kwan bi so, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ soro ne fam. Na nnipa binom nso wɔ wɔn akyi nohoa. Na ɛhyɛn bi nso si wɔn akyi. Na nwura bi nso wɔ wɔn akyi hɔ nohoa.

Nnipa binom wɔ kuro bi mu. Na adan ne nnua sisi hɔ bebree. Na mmea mmienu bi so adeɛ wɔ wɔn ti so. Na wɔhyehyɛ ntade soro ne fam. Na mmeranteɛ mmienu bi nso wɔ hɔ a baako hyɛ ɛkɛy fitaa.

Nnipa bebree bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Na wɔn mu binom kita frankaa wɔ wɔn nsamu. Na yɛatwerɛ nneɛma binom agu mfrankaa ne so. Na papa bi a ɔde adeɛ asɛn ne kɔn na ɔhyɛ ataadeɛ soro kɔkɔɔ ɛrekyia nnipadɔm ne bi nsam.

Nnipa bebree abɔ dɔmpem wɔ poano. Na wɔn mu bi hyɛ ataadesoro na wɔn mu bi nyɛ ataadesoro. Na wɔn mu bi nso reguare nsuo. Ebi yɛ mmea na ebi nsoi yɛ mmarima. Na mmofra nso ka ho.

Ayarehwɛfo mmienu bi gyina ayaresabea na wɔn nyinaa hyehyɛ ahobanbɔ ntaadeɛ ɛne ahobanbɔ nnoɔma ɛwɔ wɔn nsa. Na wɔgyina dadeɛ adeɛ bi ho a, nnwoma pii egu mu. Na wɔn akyi no mpa bebree sisi hɔ a, nnipa bi mo ɛdeda mu.

Ɛmɔfra bi ɛgyina beayɛ bi na wɔn nyinaa ɛhyehyɛ ntade soro ne fɛm na wɔn mu binom ɛyɛ mmarima ɛna ɛbinom nso ɛyɛ mmea. Na mmea no bɔ duku ɛwɔ wɔn ti na ntaade na wɔhyɛ no yɛ ntoma ɛntaadeɛ na wɔn akyi dohoaa hɔ no, adan bi nso ɛsisi hɔ na nnua bi nso ɛsisi hɔ.

Nnipa bebree bi ahyia mu wɔ dan fitaa bi anim. Na bi yɛ mmarima na bi nso yɛ mmea, bi yɛ aborɔfo na bi nso yɛ abibifo. Na bi nso de baage abɔ wɔn akyi. Na wɔn nyinaa ani kyerɛ faako.

Nnipa binom wɔ beaeɛ bi. Na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima, na mmɔfra nso ka ho. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ soro ne fam. Na dan fitaa bi a ɛho apa nso si wɔn akyi.

Nnipa nnum bi ɛwɔ beaeɛ bi a wɔredi agorɔ. Na wɔn mu mmienu ɛyɛ abrɔfo ɛna mmiɛnsa ɛyɛ abibifo. Na wɔn mu nnan yɛ mmarima ɛna baako yɛ ɔbea. Na bɔɔl no a ɔrebɔ no ɛnam awim. Nnua nso esisi wɔn akyi hɔ nohwaa.

Maame bi te dwam. Na ɔpono bi si n'anim a yɛahyehyɛ nneɛma wɔ so. Na yɛasensɛsensɛn bag nso wɔ bea ha. Na nnipa bebree nso redi akɔneaba.

Awiemuhyɛn kɛseɛ fitaa bi esi beaeɛ bi. Na papa bi egyina awiemmuhyɛn no ano. Na nnipa bebree nso gyina wiemuhyɛn no anim. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam. Na ebi nso bɔ bag ɛwɔ wɔn akyi. Na ebinom nso kura abɛɛfo nfonni twa afidie ɛwɔ wɔn nsam.

Adan bebree a ɛso kyɛnse no awe nkan, na nnipa binom nso gyinagyina saa beae yi, na ebi yɛ mmaa, ɛnna bi nso yɛ mmarima, na wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ ntade soro ne fam, na nnua atentenatenten bi nso gyinagyina saa beaeɛ hɔ.

Dan kɛseɛ fitaa bi si beaeɛ bi, na nnipa pii gyina dan yi nkyɛn, ɛbi yɛ aborɔfo, bi yɛ abibifo, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Na wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade soro ne fam, na wɔn ataade no ahosuo ne bi ne fitaa, tuntum ne akokɔsradeɛ.

Aberanteɛ bi ne abaayewa bi koto wɔ beaeɛ bi. Na mmɔfra mmienu bi nso ka wɔn ho. Na aberanteɛ yi ne abeawa yi hyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti. Na wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ soro ne fam. Na mmɔfra no nso hyehyɛ atadeɛ soro ne fam. Na nwira pii atwa wɔn ho ahyia.

Ɛdan fitaa kɛseɛ bi si beaeɛ bi. Na nnipa bebree wɔ saa dan yi ho. Na nsuomhyɛn nso sisi dan yi anim. Na frankaa bebree nso sisi hɔ. Na wɔn atadeɛ ahosuo no bi yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne ahabammono.

Nnipa mmienu bi gyina ɛdan bi anim. Na twedeɛ ɛnso ɛtwere ɛdan ne ho. Na nnnipa mmienu yi yɛ mmarima a wɔreyɛ adwuma. Na wɔn atu fam baabi. Na nwura sisi wɔn akyi hɔ nohwaa.

Sukuu mmɔfra bi asa line wɔ beaeɛ bi, na ɔpono tenten bi si wɔn nkyɛn. Na nkyɛnsee ne pan sisi pono tenten yi so. Na mpanimfoɔ anan bi nso gyina hɔ a wɔhyehyɛ ntadeɛ soro fitaa. Na sukuudan bi nso sisi wɔn akyi nohoa.